I cal man tye iye dano aboro ma adek tye lutino awobe matino ki acel tye dako angwen tye co ki bene i cal man tye iye yat acel madit adada ma ite yat man, tye iye co ma tye ka cato mutungulu nyanya ki bene i cal man tye iye dako acel ma en ocung inget labolo, ki bene i cal man tye iye odi bati angwen ki bene tye iye yadi ma otwi maboco ki macego.

I cal man tye iye lee lum aryo ma acel tye madit acel tye matidi kala komgi tye ka nen macol ki bene ical man tye iye yadi ma otwi maboco ki macego ki bene lum tye ma otwi maboco ki ma cego.

I cal man tye iye dako ma oruko teteyi macol ma en obyelo latin i ngeye madako man tye i poto kadoyo dok ki bene i cal man

I cal man tye iye lec acel madit adada ma kala kome tye ka nen macol kibene i cal man tye bene yadi ma otwi maboco.

Cal man tye iye dano aryo ma acel tye dano ma oruko tetei ma yelo wa piny ki laco acel tye ma obedo iwi kom ki bene i cal man tye iye atura ma otwi ma yelo ki makwar ki bene lum tye ma odongo maboco ki macego.

I cal man tye iye dano aboro ma weng tye co ma co abiro gitye ka lenyo nyonyo ki bene i cal man tye iye odi bati ma gin dong oti bene.

I cal man tye iye lee adek ma kilwongogi ni bafulo ma gin gitye idye lum ki bene i cal man tye iye lum ma otwi maboco ki macego ki bene tye iye yadi ma otwi matino tino.

I cal man tye iye coron ladoge acel ma dok coron man tye twolo ki bene iteng coron man tye iye dano acel ma ocung ki bene lum tye ma otwi iteng coron meno.

I cal man tye i ye lyeci aryo madongo adada makala komgi tye ka nen macol kibene ical man tye i ye lum ma odongo maboco ki macego ki bene yadi tye ma odongo maboco ki macego.

I cal ma tye iye motoka acel ma kilwongo ni grader ma grader man tye i poto madit adada ma kun en tye ka puro poto man

I cal man tye iye ature mapol ma gudongo ma gitye ka nen mwonya adada ma ature ma atura man kalagi tye ka nen ma blue matar ki bene i cal man tye iye yatacel ma odongo mabor ki bene i cal man tye iye kic ma tye ka tuk.

I cal man tye gang bedo ma i gang bedo man tye ot bati acel ki bene iteng ot bati man tye iye poto labolo ki anyogi ki bene i cal man tye iye yadi ma otwi maboco ki macego ki bene lum tye ma otwi maboco ki macego.

I cal man tye iye pii nam madit adada ma i teng pii nam man tye iye dano acel ma oruko kor bongo labade bor ma en omako rec ki goli.

I cal man tye bar tuko ka ma dano tuko iye tuko, ki bene i bar tuko man tye iye dano aryo ma gitye ka gweyo odilo ma acel oruko kor bongo macol ki cuwal macol acel oruko kor bongo ma bulu ki cuwal makwar ma olingo matar ki bene iteng bar man tye iye yadi ma odongo maboco.

I cal man ti iye pii madit ma i pii man ti iye godi ki bene i cal man i wi godi man tye iye dano aryo ma gucung i wi godi ma tye i wi pii ma kalagi tye ka nen macol

I cal man tye iye koc mapol adada ma i koc man tye iye moo kic ma dong kiyubo me acata ki bene i kom koc man tye iye coc ma kicoyo ni soft set honey.

I cal man tye iye pii madit ma i pii man tye iye yeya mapol adada ki bene iteng pii man tye iye odi mapol ma gio wiye ki i cal man bene tye iye care madit adada ma iwi cere man tye iye yadi ma otwi maboco ki macego.

I cal man tye iye pii nam madit adada ma i pii nam man tye iye yeya acel madit ma i yeya man tye iye dano acel ma oruko bongo macol